bunni jabanaa aadaa fi duudhaa hawaasa keenyaa keessatti eddoo guddaa qabu bunamaashiniin dhuguu irra kan jabanaan danfe aara isaa suufaa fi haala miira namaa hawwatuu hin dhi'aatu namoonni baay'een ni filatu sirni kunis jaalanamoota gidduu jiru kan cimsuu fi aadaa keessummaa simachuu kan agarsiisuudha

bakka namoonni baay'eenaan itti walitti qabaman waan ta'eef giddugala gabaa keessatti nageenyi baay'ee barbaachisadha hanna ittisuu fi nageenya bittoota eeguuf kaameeraawwan eegumsaa dhaabuu fi huumna nageenya ramaduun daldali tasgabbii gabu akka jiraatu taasisuun dirqama mootummaa fi hawaasaati.

Adeemsa daldala aksiyoonaa keessatti namni kamiyyuu qooda kaampaanii tokko bitachuuf mirga walqixa qaba. Yeroo maallaqakee baastus aksiyoona bittus akkuma waan meeshaa daldalaa bitteetti lakkaa'ama. Garaa garummaan isaa yeroo gatiin aksiyoona sanaa dabalu atis deebistee gurguruudhaan bu'aa guddaa argachuu indandeessa.

Namni hunduu beekumsa gabaa kanaa gad faggeenya waan hin qabneef ogeeyyiin giddu seentota yookaan dallaalonni seera-qabeessa kaan ni barbaachisu. Isaanis kaampaanii kamtuu bu'aa qaba yoom bituu yoom gurguruu akka qaban gorsa isaaniif kannu isaan malee gabaa kana keessa seenuun dogoggoraaf nama saaxiiluu danda'a.

magaalaan tokko guddachuu isheetiif mallattoon tokko babal'ina gidduu gala gabaati. adeemsi gabaawwan gurguddoo bifa ammayyaawaan ijaaramanii ibsaa fi daandii mijataa qabaachuun isaanii miidhagina magaalaatiif gumaacha guddaa kan qabu yoo ta'u invesitimanti dabalataas ni harkisa

Namni konkolaataa bitu tokko konkolaaticha ofii isaati oofee yaaluun ykn gochuu murteessaa yeroo oofanitti sagalee mootaraa mijjaa'ina keessumaa fi haal'itti konkolaatichi deemu murtii dhumaa kennuu irratti gumaacha guddaa qaba.

yeroo ammaa kana teeknoloojiin gurgurtaa fi kireeffannaa manneeni salphiseera weebsaayitii fi miidiyaa hawaasaa irratti suuraa fi viidiyoo mana sanaa ilaaluun namoonni bakkamanni qaamaan osoo hinbdeeminakin murtee murteessu filannuo isaa nuyi dhiphisiisuu danda'aniiru

Aappii baankii jechuun soofteerii bilbila harkaa yookaan ismaartifoon irratti fe'aman yoo ta'u kunis maallaqa keenya mana taa'un yeroo hundaa fi bakkakamittuu akka to'an akka dabarsinuu fi tajaajila faayinaansii guutuu akka argannuuf nu gargaara. Kunis yeroo keenya qusachuudhaan jireenya keenya nuuf salphisa.

uffata intarneetii irraa bituun salphaa ta'us dhimma safaraa ykn saayizii irratti rakkoon umamuu danda'a kanaafuu bittaa uffataa irratti daldaltoonni safara sirrii ta'e maxxansuu qaba. maammiltoonnis uffata bitan sana sirritti ilaalanii ajajuun deebisaniijijjiiruuf baasii ba'u hambisuu danda'u.

Manneen nyaataa fi bunaa tajaajila nyaataa kennuu bira darbanii, bakka walqunnamtii hawaasummaa namootaati. Hiriironni, maatii fi hojjettoonni dhimmoota adda addaa irratti mari’achuuf yookiin bohaaruuf bakka kana filatu. Kanaafuu, iddoon kun madda odeeffannoo fi madda gammachuu hawaasaa ti jennee fudhachuu ni dandeenya.

yeroo mana jireenya kareeffanno abbaa manaa waliin waliigaltee barreeffabaa qabaachuu hin dirkaba waliigaltee kunis gatii kiraa yeroo kaffaltii fi haala mannii itti eeggamuu qabu ifatti kankaawa yoota kunis waldabdee gara ful duraa uumamuu danda'u hambisuudhaaf ni gargaara

daldalli gabaa qabeenyaa bu'aa qofaosoo hin taane sodaa maxaa isaas qaba gatiin aksiyoonaa haala gabaa fi raawwii hojii dhaabbatichaa irratti hundaa'ee ol ka'uu ykn gadi buu danda'a kanaafuu namni investimentii kana keessa seenu sodaa dhufruu danda'u sammootti qabachuun of eeggannoo guddaa dhaansocho uura qaba

Meeshaaleen elektiroonisii kanneen akka mobaayilii laaptooppii fi meeshaalee manaa intarneetii irratti baay'inaan gurguramu maammiltoonni ibsa waa'ee meeshachaa bal'eenaan dubbisuu fi gatii isaa gabaa biroo waliin wal bira qabanii ilaaluuf carraa waan argataniif bittaa intarneetii kana filatu.

namoonni mana jireenyaa yookin damoo daldalaa qabanni inshuraansii qabeenyaa banuun barbaachisaadha sababiin isaas yoo tasa balaan ibiddaa ka'e yookin lolaan dhufee manasana miidhe dhaabbanni inshuraansi baasii suphaa ykn ijaarsa deebii ni kanfala kunis qabeenya barbadaa'i deebsanii ijaaruudhaaf gargaara

Namoonni tokko tokko mana viillaa mooraa ba`laa qabu keessa jiraachuu filatu. Warri kaan immoo manneen gamoo kan apaartamaa keessa jiraachuu filatu. Filannoon kunis baay'ina namaa, humna, maallaqaa fi fedhii dhuunfaa irratti kan hundaa'u yoo ta'u gosti lamaanuu faayidaa mata mataa isaanii qabu.

Buutikii uffataa kamiyyuu keessatti bakki uffata itti yaalan yookaan qulqullina qabu jiraachuu hin dirqama. maamilli tokko uffata osoo hin bitin dura uffaticha gita isaa ta'uu fi qaama isaa irratti miidhaginni inni markaneeffachu waan barbaaduuf qophiin kun nageenyaa fi amantaa maamilaa cimsa.

bakka gurgurtaa konkolaataa jechuun iddoo murtaa ta'e kan konkolaatonni haaraa fi kanneen duraan tajaajila kenneen itti dhihaatanii gurguramaniidha namoonni fedhii konkolaataa bitachuu qaban iddoo kan adeemu gosaa fi gatii barbaadani irratti hundaa'un filatanii bitachuu in danda'u

maallaqa callaasanduuwa keessa kaa'uu baankii keessatti dhiisuu irra gabaa qabeenyaa irratti investigochuun maallakni ke akka siif hojjatu taasisuu dha yeroo dheeraa keessatti aksiyoona bitatte gatiin isaa dachaan dabaluu danda'a kunis maallaqa tu namaaf hojjata malee nama qofatu maallaqaaf hojjataa miti

Inshuraansii keessatti kaffaltiin diidaaktabil jedhamu kan jiru yoo ta'u kunis yeroo balaan uumamu maallaqa sana keessaa hamma ta'e abbaan qabeenyaa ofii isaa kan danda'u yoo ta'u kan hafe immoo dhaabati inshuraansiitiin kan uwwifamu ta'a. Kunis namni qabeenya isaa balaa irraa akka eegatu taasisa.

maddabitaa intarneetii irratti ofeeggannoo gochuun derqama sababiin isaas namoonni tokko tokko suuraa meeshaa hin jirree maxxansuun maallaqa erga fudhatanii booda bilbila cufachuun namoota goowwumsuu danda'u kanaafuu dhaabbata beekamaa fi amansii isaa ta'e qofa irraa bituun barbaachisaadha

Erga manni ijaaramee dhume booda miidhaginni keessaa ykn intereer dizaayin iddoo guddaa qaba meeshaalee manaa kanneen akkas soofaa siree fi uffata manaa halluu manachaatiin irraadeemu filachuun manni sumcaalatti ifaa fi hawwataa jireenyaaf mijataa taasisa.

Buutikoonni uffata kofoo osoo hin taane meeshaalee dabalataa barbaachisoo kanneen akka boorsaa kophee saatii shittoo fi faaya adda addaas in gurgura kunis maammili tokko uffatao fi wajjiin kan deemu meeshaalee hunda bakka tokko xeargatuuf haala mijjeessa kunis fedhii maammilaa fi amantaa maamilaa dabala.

Bittaa intarneetii fayyadamuun yeroo ammaa kana jireenya namoota baay'ee salpisaa dufeera namoonni bakka daldalaa deemanii dadhabuu mannaa mana yookaan biiroo isaanii taanii wanta barbaadan bilbilee isaanii irratti filachuun seekondii muraasa keessatti ajajuu danda'u kunis yeroo fi baasii geejjibaani qusata.

namni aksiyoona bitate tokko kaampaanii sana keessatti akka abbaa qabeenyaatti ilaalama kunis walgayii waliigalaa kaampaanichaa irratti ergamuun yaada kennuu fi sagalee kennuu danda'a jechuudha amma aksiyoona bitatee irratti hundaa'uun murtoowwan gurguddoo kaampaanichaa keessatti hirmaannaa gochuu danda'a

manneen jc d'essan yeroo ammaa kana baay'ee barbaadamu baangoo afukaadoo fi faappayyaa walittima kun yokan kolpha qophatti dhi'eessuun fayyaa maammilaa faayidaa guddaa qaba dhugaatiin uumamaa kun biitaaminoota barbaachisoo kanuuf keessaa qabayyoo ta'u fayyaa maammilaa dabala

bittaa intarneetii fayyadamuuf rakkoon guddaan tokko addaancitu ykn dadhabaa ta'uu koon neekshinii intarneetii ti yeroo tokko tokko suuraan meeshaa sirritti banamuu dhiisuu ykn kaffaltiin diyyitaalaa osoo ir raawwatin hafuun adeemsa bitaa fi gulqurtaa intarneetii kana danquu danda'a

Manneen waliin jireenyaa ykn koondomneemiin furmaata hanqina mana magaalotaa keessatti mul'atu salphisuuf mootummaan ijaaramaa jiru manneen qunneen tajaajila bishaanii fi ibsaa guutuu tieegabaachuun isaanii fi gatiin isaanis fooyyaa ta'uun isaa namoota baay'ee biratti akka filatamu isaan taasiseera.

magaalota gurguddoo keessatti konkolaatonni qadnii ykn laagjarii kaaris jedaman kanneen akka meersd f b immi dabliu dabalaa dhufaniira konkolaattonni kunniin gadiin isaanii baay'ee qaalii ta'us namoonni qabeenya guddaa qaban sadarkaa jireenya isaanii akarsiisuuf kana bitu

dhaabbanni inshuraansii tokko nama tokkoof wabii kennuu isaa dura haala qabeenyichaa fi sadarkaa sodaa isaan qorata takkeenyaaf qonkolaataa tulluomaa fi haaraa gidduu yookiin mana naannoo balaan itti baayyetu fi nagaa ta'e gidduu kaffaltiin insuraansii garaagaruumaa guddaa kaba dhaabbatichees kana irratti hundaa'eeti akkaataa inshuraansii haalanuuf mijceessa

Warshaalee fi baankiiwwan gurguddaan hojii isaanii baballisuuf maallaqa guddaa barbaatu maallaqa kan argachuuf baankii irraa liqeeffachuu mannaa aksiyoona ummataaf gurguruun maallaqa walitti qabachuuf filatu kunis dhalaliqii kaffaluu irraa isaan olchuun maallaqa argamisan guutumaan guututti hojii oomishaatiif akka oolchan isaan gargaara.

aappii baankii fayyadamuun liqii battalaa yookiin liqiitii tikkoo yeroo gabaabaa fi liqii gudguddoo yereedheraa argachuu diyyaafachuun ni danda'u kunis namoonni sirna faayinaansii gaarii qaban osoo wabiidhaan nama hinhwaamin dafanii aappii irratti iyyachuun liqii barbaadan argachuu danda'u

daayyoota baay'ee keessatti akkasuma iitoophiyaa keessatti inshuraansiiwwan tokko tokko kan akka inshuraansii konkolaataa seeraan birqama kan ta'ayyoota'u namni kamiyyuu konkolaataa isaa daandiiirra ofuu jira inshuraansii qabaachuufa kunis nageenya namoota biroo daandiiirra deebniif wabii guddaa kanne

erga walii galtee bitaa fi gurgurtaa raawwatame booda maqaa abbaa qabeenyummaayokan libree jijjiiruun adeemsa seeraaf barbaachisaadha kunis waajjira geejjibaa keessatti kan raawwatamyoo ta'u gurguraan mirga qabeencha guutumaan guututti gara bitaatti dabarsuu isaa kan mirkaneessuudha

aadaa gabaa keenyaa keessatti wantii beekamaan tokko dhimma gatii irratti wal falmuudha naaf hirrisi hin irrisuun giddugala gabaa keessatti bittaafe gurgurtaan yeroo raawwatamu bitaan gatii madaalawaa ta'en bitachuu barbaada gurguraanis bu'aa argachuu waan barbaaduuf mariin kun haala miira ho'aa qabuun geggeeffamu

Fayyaa maammiltoota eeguuf qulqullinni mana nyaataa tokko sadarkaa olaanaadhaan eeggamuu qabu bakka nyaanni itti qophaa'u meeshaale fi qulqulluu dhuunfaa hojjettootaa yo hin eeggamne fayyaa ummataa balaaf saaxiluu danda'a . kanaafu maamiltoonni mana nyaataa qulqulluu ta'e qofa filachuu qabu.

giddugaloonni gabaa gurguddoota yeroo ammaati tajaajila faayinaansiitiin walitti hidhamaniiru baankonni adda addaa damee isaanii naannoo gabaa kan abbanuun dallaltoonnii fi bittoonni maallaqa baasuuf galchuu akka danda'an akkasumas kaffaltii dijitaalaa akka fayyadaman haala mijjeesu kun immoo yeroo isaanii qusata

Etoophiyaa keessatti websaayitiiwwan akka gg fi qafiiraa jedhaman namoonni meeshaa haaraa fi kan tajaajila kenne akka gurguranii fi bitan haala mijjeessaniiru bakka kanatti namni kamiyyuu akka huntii banachuun meeshaa qabuu suraa kaasee gurgurachuu danda'a kunis haala mijjaa uumeera.

Mana jireenyaa ofii ijaarrachuun abjuu namoota hedduuti. Haa ta'u malee gatiin meeshaalee ijaarsaa kanneen akka simmintoo, sibiilaa fi caccabaa dhagaa yeroo yeroon dabalaa waan dhufeef mana qulqullina qabu ijaarrachuun baasii guddaa fi obsa cimaa kan gaafatu ta'aa dhufeera.

aappi baankii irratti haala irreegaa yk tiraansaakshiniiykn isteetmentii ilaaluu ni dandamu kunis maallaqni keenya yoom akka gale, eessatti akka ba'ee fi hamma m akkaa fi hordofuuf nu gargaara akkasumaas karoora baajeta keenyaa qopheessuudhaaf nufayyada kun immoo karooraan akka jiraannuu fi jireenya keenya salphaa taasise

Yeroo tokko tokko maammillii uffata bitate tokko sababa fedhii ykn gita ta'uu dhabuu isaatiin deebisee jijjiirrachuu barbaada. buutikoonni sirna hojii gaarii qabuun guyyaa murtaa'e keessatti jijjiirraa ni ayyamu. kunis maammila san amanuu fi yeroo biraas deebi'ee akka dhufuuf baayyee murteessaadha.

gabaan qabeenyaa morkii gaarii kaampaaniiwwan giddutti akka uumamu taasisa kaampaanii hundi caalmaa bu'aa argachuu fi investoroota ofitti hawwachuuf jecha oomishaa qulqulluu dhi'eessuuf tattaaffi godhu kunis dhuma irratti fayyadamaa biyyaa fi hawaasa taasisuu keessatti ga'ee guddaa qaba

Namoonni baay'een maallaqa caalaa qabatanii mana bitachu waan hin barbaanneef tajaajila dhiqii manneenii yokan moorgeejii baankii fayyadamu baankonni kaffaltii duursaa muraasa erga fudatanii booda maallaqa aafe yeroo dheeraa keessatti akka kaffalamu haala mijjeensuun namoonni abbaa manaa akka ta'an gargaaru.

Giddugaloonni gabaa tokko tokko rakkoo dhiphinaa bakkaa fi qulqullinaa qabaachuu danda'u . haa ta'u malee bulchinsi gabaa fi daldaltoonni wal ta'uun sirna balfaa ittiin gatan qopheessuu fi nageenya naannoo eeguun gabaan sun hawaasaaf mijataa akka ta'u irratti hojjechuu qabu.

Tajaajilli mana nyaataa tokko yeroo hunda guutuu ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo hanqinni uumamu maamiltoonni komii isaanii karaa sirrii ta'een dhi'eessuu qabu. Abbootiin qabeenyaas koomii sana fudhatanii sirreessuun guddina isaaniitiif gargaareera. Mariin akkasii kun tajaajila foyyeessuuf bu'uura. Akkasumas hariiroo daldalaa cimaa uuma.

Yeroo ammaa kana teeknolojiin baballachuun buutikoonni hedduun u'amisha isaanii karaa telegiraamii feesbuuki fi miidiyaa waasaa biroo beekesaa jiru maammiltoonni suuraa ilaaluun ajajanii kaffaltii mobaayilii raawwachuun meeshaan akka manatti dhufuuf gochuun osoo bakkaa hin deemne yeroo isaanii qusatu.

Namoonni tokko tokko websaayitiiwwan gurgudduu addunyaa kan akka amaazonii fi alibaabaa fayyadamuun biyya alaa irraa meeshaa ajajuu jalqabaniiru. Adeemsi kun yeroo dheeraa kan fudhatuu fi dhimma gumruukii kan qabu ta'us meeshaalee biyya keessatti hin argamne argachuuf carraa guddaadha.

Faayidaa guddaan maddoonni kun qaban filannoo meeshaa bal'aa namaaf kennu. Namni bitaa jiru mana isaa taa'ee yookiin bakka hojii isaa jiru sadarkaa, gosaa fi gatii meeshaalee hedduu walbira qabee ilaala.

gabaa eetioophiyaa keessatti konkolaatonni toyotaa baay'inaan kan jaallatamayyoo ta'u kunis sababa cimaa ta'uu isaanii fi meeshaan jijjiirraa isaanii sarphatti argamu kan danda'uudha konkolaattonni akka vc fi korodaa haayluuks namoota hedduu biratti akka filannoo jalqabaatti ilaalemu

magaalaa keessatti konkolaataa dhaabuuf bakiga'an dabamuun rakkoo guddaadha manneen nyaataa bakka-daabbii konkolaataa mijetaa qaban maammiltoota hedduu hawwachuu danda'u namni tokko nyaata nyaachuuf yeroo deemu nageenya konkolaataa isaa yaaduu hin qabu kanaafuu paarkiinki tajaajila dabarataawasoo hin taane ulaagaa murteessaa dha

Aappiiwwan baankii nageenya maallaqa keenyaatiif eegumsa cimaa qabu. ka'u kunis teeknoloojii iccitii ykn piinii ykn mallattoo qubaa yk fiingar buleenti fayyadamuun kan eegamu yoo ta'u bilbila keenya yoo bada qabu. illee maallaqni keenya sirna ijjitti kanaan eegamu jechuu dha.

teeknoloojiin babalachaa waan dhufeef namoonni hedduun manneen bunaa akka biiroo yeroo gabaabaatti fayyadamu intarneetii saffisaa fi tessumamoyyataa yoo argatan laabtoopi isaanii banatanii hojii isaanii hojjechuu danda'u kunis biilsummaa hojii kankannuu fi kalaqaaf kangargaaruudha

yoo dogoggorrii yokaan rakkoon uumamuu baankotni tokko tokko karaa aappii isaaniitiin tajaajila dheeggarsaa kan kenna yoo ta'u namni tokko osoo garaa damee deemee yeroo isaa hin gubiin karaa aappiitiin yookiin bilbila waamichaa taasisuun furmaata argachuu dadda'a kunis yeroo isaa baa'ee quusata

Bareedinaa fi miidhaginni mana nyaataa keessaa, maamiltoonni akka tasgabba'anii ta'an taasisa .Ibsaa qabbanaa ,faaya aadaa ykn ammayyaa fi qilleensa gaarii uumuun namoonni yeroo dheeraaf akka achi turan isaan affeera. Kunis dhiphina sammuu hir'isuuf shoora guddaa Taphata.

yeroo ammaa kana aapiin baankii bil peyment yookiin kaffaltii tajaajilaa kanneen adda addaa kan akka kaardii moobaayilii bishaan ibsaa fi kaffaleetti dhaablee barnoota hundaa mijjaawawaanteef nameenni yeroo isaanii guutuu bakkoo fii ta'anii akka tajaajila kan argatan taassera kunis iriira dhaabbachuu fi yeroo gubuu guutuman guututti dhaabbeera

walumaagalatti aapdiin baankii jireenya hawaasaa fooyyeessuu fi sirna maallaqaa diijitaalaa biyya keessatti baballisuuf ga'ee olaanaa qaba namni kamiyyuu teeknoloojii kana baratee itti fayyadamuun yeroo fi maallaqa isaa qusachuun jireenya ofii salqifachuu danda'a

yeroo ammaa kana magaaloonni keenya gurguddachaa waan dhufaniif giddigaloonni gabaa keenyaas bifa aadaa irraa gara gamoo ammayyaatti jijjiiramaa jiru gamoonni gabaa ammayyaa kunneen tajaajila dabalataa kanneen akka bakka boqonnaa mana nyaataa fi bakka kokkolaataa itti dhaaban of keessatti hammatu

aappii baankii fayyadamuun dirgama intarneetii ykan daataa sochii simaa gabaachuun barbaajisaan haa ta'u malee aappiiwwan tokko tokko yeroo daataan hin jirretti karaa uscdy ergaa gabaa baatiinis tajaajila muraasaa akka kennan ta'anii hojjetamnoniiru

Faayidaan guddaan inshurwaansii bitachuu keessatti argamu nagaa sammuu fi tasgabbii argachuudha sababiin isaas yoo rakkoon guddaannu numadate illee baasii isaa dhaabbata inshuraansii sanaan waan uwifamuuf qabeenya keenya gurguruuf hin dirqamnu jechuudha.

Inshuraansiin fayyaa jireenya namaa keessatti baay'ee barbaachisa. sababiin isaa dhukkubni yeroo nutti dhufu waan hin beekneef yeroo dhukkubsannees baasii haala qorichaa fi ciisicha hospitaalaa hunda inshuraansiin waan kaffalamuuf maallaqa baankii keessaa baasuu nu hin barbaachisu jechuudha.

Gabaan qinxaaboo meeshaalee dheertuu kanneen akka furniicha manaa meeshaalee elektiroonisii fi televiziinii dhi'eessus ni jira meeshaalee kana yommuu bitannu qulqullin dhaabbataa fi bakkii hojjetameef xiyyafannoo guddaa kennuun bu'aa gaarii argachuudhaaf nu gargaara.

gabaa konkolaataa keessatti konkolaattoonni 0eeroo kiiloo meetira jedhaman kana warshaa irraa dhufan gatiin isaanii baay'ee qaalii yoo ta'u konkolaatotni tajaajila kenna yookaan biusdi kaaris immoo gatii madaalawaa ta'een gurguramu fidannoon bittoota humna maalaqaa fi fedhii isaanii irratti hunda'a.

namoota yeroo gabaabaa qabaniif manneen nyaataa saphisaa y aasti fuud furmaata guddaadha dagiikaa muraasa keessatti nyaataa akka bargarii f hipiisaa argachuun hojii ofiitti deebuuf nama rgaara jireenya magaalaa ariifachiisaa kanaaf tajaajila akkasii murteessaa dha namoonni yeroo qusachu waan barbaadaniif tajaajila kana filatu

teeknolojiin guddachaa dhufuun namoonni ammao websaayitii fi miidiyaa baasaa irratti suuraa fi odeeffannoo konkolaataa ilaaloon bituu danta'u kunis bakka gurgurtaa konkolaataa kaamaan deemuun yeroo gubbuu olchee filannoo ballaa bakka tokkotti akka argataniif nama gargaare

gabaan qabeenyaa ammayyaa dhufeer kanaafuuqaamaan deemanii bakka gabaatti argamuun dirqamaa miti applikeeshinii bilbilaa fi weebsaayitii adda addaa fayyanadamuun manoo ofii taanii haala gabaa hordofuu aksiyoona bitachuu fi gurguruu ni danda'ama teeklolojiin kun hojecha salphaa fii saffisaa taasiseera

inshuraansin jireenyaa yk laa'if inshuraansi jedhamu namni tokko yootasa du'aan addunyaa kanirraa boqate ma'atiin isaa ,haatiwarraa fi ijoolliin isaa rakkoo maallaqaa keessa akka hingalleef gargaarsa maallaqaa guddaa ta'e akka argatan isaan taasisa kunis egeree isaaniif wabii guddaadha

Kaffaltii QR koodii: QR koodii fayyadamuun kaffaltii raawwachuun saffisaanii fi salphaan ta'uu kan danda'udha. Kunis daldaltootaaf haala salphaa ta'een maallaqa kaffaluu fi fudhachuuf kan isaan dandeessisudha.

biyya keenya keessatti gatiin konkolaataa yeroo irraa gara yerootti dabalaa kan deemu yoo ta'u kunis sababa dhba5hafa maalla qaalaa fi kibira mootummaa wajjiin wal qabata kanaan wal-qabatee namoonni baay'een konkolaataa akka kabeeni guddaatti waan edaalaniif gatiin isaa gadi hin bu'u

lafa yookaan mana yeroo bitan wanti xiyyeeffannoo guddaa barbaadu ragaa abbaa qabeenyummaa ykaan kaartaa seera qabeessa ta'uu isaati lagaa sirrii hin taane yookaan walfalmii qabu mituun booda rakkoo seeraa ulfaataa keessa nama galchuu waan danda'uuf of eeggannoo guddaa goduuin barbaachisaan

Karaa aappii baankii kaffaltiiwwan tajaajilaa kanneen akka kaardii mobaayilaa guutachuu, kaffaltii bishaanii, ibsaa fi kaffaltilee dhaabbattoota adda addaa raawwachuun baay'ee salphaadha. Kunis deddeebii fi dadhabbii yeroo qisaaseessuu nu irraa hambisuudhaan jireenya keenya nuuf salphisa.

Manneen barnootaa uummata magaalaa, dhaabbilee barnootaa mootummaan deeggaraman yoo ta'an, tajaajila barnootaa ijoollee fi dargaggoota magaalaa keessa jiraataniif kenna. Isaan kun bu'uura guddaa hawaasa magaalaa keessatti qabu. Sababiin isaas dhaloota dhufuuf beekumsa, dandeettii fi ilaalcha barbaachisaa kennuudhaan guddina biyyaaf gumaachu.

Aadaa gabaa konkolaataa keessatti gatii irratti wal-morkachuun baargeeniingiin waanbaratamedha. Gurguraan gatii jalqabaa yeroo himu bitaan immoo gatii itti hir'isuun dhuma irratti gatii lamaan isaaniiyyuu irratti waliigalan filachuudhaan gurgurtaan raawwatama.

dallaalonni konkolaataa giddu seentummaan gurguraa fi bitaa walqunnamsiisuu irratti gi'ee guddaa qabu isaanis konkolaataa gurgurtaa irra jiru barbaaduun odeeffannoo qulqulluu ta'e bitaaf dhi'eessuu akkasumaas adeemsa gurgurtaa sanaa haalaan akka xumura'u gargaaruun koomishinii isaanii argatu

Waldaaleen oomisha miseensotaa walitti qabuun kallattii gabaatti dhiyeessudha. Kunis daldaltoota gidduu hambisuun qonnaan bulaan bu'aa akka argatu sirriitti gargaara.

Bakka gurgurtaa konkolaataa keessatti konkolaattonni tajaajira daldalaaf oolan kanneen akka aayisusuu sinutraakii fi baasiiwwan gurguramaniis n argamu bittoonni konkolaataa kana irra caalaa namoota hojii daldalaa kee jiba ummataa fi ijaarsa irratti bobba'aniif gurguru.

wanti bittaa intarneetii caalatti jaalatamaa taasisu tajaajila dhi'eessii ykaan deelibarii dha maammili tokko erga meeshaa ajajee fi kaffaltii raawwatii booda daldalaan ykan dhaabbanni dhiyeessii sun meeshacha fe'ee haga karra mana maammilaatti geessuun kennuu fi danda'a

Buutikoonni manneen daldalaatti tokkoo uffataa ammayyaa faashinii haaraa fi meeshaalee miidhaginaa adda addaa dhiyeessuuin beekamniidha. isaanis caalaa kan xiyyeeffatan namoota sadarkaa jireenyaa olaanaa qabanii fi qulqullinna akkasumaas bifa addaa barbaadaniif oomishaalee biyya alaa irraa dhufe filatamoota dhi'eessuun sadarkaa gabaa irratti argamu ol kaasuu barbaadu.

Gidduugaloonni gabaa kanneen beellada qofaaf qophaa'aniis jiru bakkakanatti loon holota reefii lukkootni gurguramu keessattuu yeroo awuyyaanaa gabaawwan kunneen sochii guddaa kqabaata yoota konnaanbultoonni baadiyyaa irraa dhufan beeledee isaanii qarshitti jijjiiranii meeshaa isaan birbaachisu bitatanii galu.

Galgala keessa manneen nyaata bifa addaatiin tajaajila tanu namoonni hojii guyyaa daddabanii waangalaniif bakka-qabbanaa fi muuziqaa lallaafaa qabu barbaadu nyaata salphaa teenyaachaa dhiphina guyyaa irraanfachuufi buqonnaafuf qopheessu haalli qilleensaa galgalaa kuniis tasgabbiisa duumuun sammuu namaa boqachiisa.

milkaa'inni mana nyaataa tokkoo tajaajila gaarii kennu irratti hundaa'a keessummeessaan tokko maammila isaa yeros simatu hafaan gaarii fi fuula ifaayyootee maammilisum deebi'ee dhufa kabajnee fi kuniinsi maammilaaf godhamu mi'aa'ina nyaataa sana caala maammili sun akka gammaduu fi yeroo biraas akka deebi'ee dhufu taasisa.

namni inshuraansii bitamee tokko tajaajila kana ardochuuf maalna kapirimyem jedhamu ji'aan lokaan waggaan kaffaluu kaba hupni kaffaltii kunis gose inshuraansii bitamee fi hammi qabeenyaa inshuraansii galee sanaa irratti hundaa’ee garaagarummaa guddaa kaba kunis qabeenya isaa yeroo balaan dhufetti kasaaraa dandamachuudhaaf isa gargaare

gabaan qabeenyaa biyya tokkoof utu baadii nagdeeti maallaqni namoota dhuunfaa harka taa'uu gara biroo shettoota kulgudduutti yeroo dhangala'u hoji-dhabdummaanni irrata oomishni biyya keessaanii dabadha kanaafuu gabaan kun faayidaa dhuunfaa qofasoo hin taane guddina waliigala biyyattiitiif baay'ee murteessaa dha

Bakki gurgurtaa konkolaataa tokkoon tokkoon konkolaataa gurguruu irratti gatii mootummaa yookiin gibira barbaachisaa ta'e akka seeraan kaffalamu gochuun galii biyyaalessaa keessatti gumaacha taasisuun dirqama isaati.

warri ijoollee isaaniitiif uffata yeroo bitan qulqullina mijjaa'inaa fi hiibbaa inni ka'ama daa'imaa irratti qabuu irratti caalaa xiyyeeffatu qintaabonni uffata daa'imaniitti uffata faanbarii irraa hojjetamii f halluu ifaa qabu di'esuun daa'iman akka gammadanii fi akka isaaniitti hin ulfaanni gochuun amantaa maatii horatu

dhaabbileen aksiyoona gurguran herreega isaanii fi haala qabeenya isaanii ummata ifa gochuuf dirqama seeraa qabu. Gabatee herreegaa waggaa waggaan maxxansuun abbaan aksiyoonaa hundi waan keessa jiru akka beeku taasisama. Iftoominni akkasii kun amantaa ummataa horachuuf baay'ee barbaachisaadha.

gabaa qabeenyaa keessatti gatiin aksiyoona tokkoo kan murtaa'u akkaataa flh fi dhs gabaa saniitiin namoonni baay'een aksiyoona kaampaanii tokkoo bitachu yoo barbaadan gatiin isaa ol ka'a faallaa kanaatiin yoo namni barbaadu dhabame immoo gatiin isaa kabboo jechuu dha sirni kunis sirna gabaa bilisaa jedham

Walumaagalatti giddugalli gabaa utubaa jireenya hawaasaa fi dinagdee biyyaati. daldalaan bu'aa argatee bitaaniis wanta barbaadu argatee kan itti gammadu. Akkasumas aadaaa fi duudhaan hawaasaa kan itti calaqqisu iddoo guddaa waan ta'eef kunis gaariin godhamuuf qaba.

yeroo balaan tasaa nuu muudatu dafnee dhaabata inshuuraansii keenyaaf beeksisuu fi diyyata kaanffaltii yookaan kileem dhi'eeffachuu qabna isaaniis ragaa qulquuleessanii yeroo gabaabaa keessatti kaffaltii midhaa ga'ee sanaa nuuf raawwata kunis ariitiiraan hojitti akka dheebinuuf nu gargaare

yeroo ammaa kan inshuraansiin qonnaas ba ballachaa kan dhufe yoo ta'u qonnaan bulaan tokko yoo midhaan isaa oomisha dha yookaan beelanni jalaa du'e inshuraansiin kanfaltii kennuudhaan akka hinni deebi'ee qootatufi of dandamatu isa gargaara kunis wabii nyaataa biyyaa mirkaneesuuf shooroo olaanaa qaba

bittaa interneetii irratti gatii wal bira qabuun baay'ee salphaadha maammili tokko sokondii muraasa keessatti chaanaalii yookaan weebsaayitii adda-addaabanuun meeshaa walfakkaataa eessatti gatii tikkaadhaan akka argatu ilaaluun murtii bittaa bu'a qabeessa murteensuu danda'a kunis yeroo isaa qusachuu fi meeshaa gaarii akka argatuuf isa gargaara

Daldaltoonni qinxaaboo fi butiikootaa kaffaltii maallaqaa callaa qofa osoo hin taane karaa kaffaltii dijitaalaa yookaan mobaayilii baankiiwwan adda addaa fi tajaajira kaffaltii waloo birootti fayyadamuun hojjachuu kaba kunis kaffaltii salbisuun maamilli osoo hin chinqamin dhimmeeysaa raawwachuu hin haala mijjeessa.

rakkoon yeroo tokko tokko bittaa intarneetii irratti muddatu suuraan intarneetii irratti mul'atu fi meeshaan qaamaan dhufu wal'a buudha halluun isaa guddinni isaa qulqullinni isaa kan hin eeggamne sanaa gadi yoote maammiltoonni abdii kotachuu fi deebisanii erguuf dirqamu

weebsaayitiiwwan bittaa gurguddoo irratti namoonni kanaan tura meeshaa sana bitatan yaadee isaanii fi sadarkaa yokaan reetingii kan nu danda'u kunis namni haaraan bituu barbaadu tokko muuxannoo warra kaanii tubbisuun meeshaan son qulqulluu ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa adda-baafachuudhaaf gargaara

Madda kaffaltii digiitaalaa, daldala oonlaayinii keessatti fayyadamuun hojii uumuun daldaltoonni hojii bal'aa hojjachuu ni danda'u. Deeggarsa maallaqaa argachuuf madda kaffaltii digitaalaa fayyadaman kun daldaltootaaf gargaarsa maallaqaa argamsiisuu ni danda'a.

biyya keenya iitoophiyaa keessatti inshuraansiin konkolaataa gosa sardi paartii inshuraansi jedhamu seeraan dirkama yoo ta'u kunis yeroo konkolaataan keenya nama biraa ykn qabeenya nama biraa irratti midhaa geessisu kapaltii barbaachisuuunda inshuraansii tukaffana malee abbaan konkolaataa hin gaafatamu jechu

.Gabaa qabeenyaa keessatti aksiyoona qofa osoo hin taane boondiiwwan mootummaa yookaan kaampaanii isin gurguramu aksiyoonni abbaa qabeenyummaa yookan boondiin immoo liikii dhalaan deebi'u jechuu dha. Investoroonni fedhii isaanii irratti hundaa'un filatanii boondii barbaadan bitatu

Yeroo dhiyoo asitti teeknoolojiin gabaa keenya keessatti baballachaa dhufeera. Namoonni gabaa keessa otuu hin deemin, karaa bilbilaa fi intarneetii meeshaalee giddugala gabaa jiran ajajuun, kaffaltii elektirooniksii raawwatanii meeshaan sun akka manatti dhufuuf gochuu jalqabaniiru. Kun immoo yeroo namoota baay'ee qusateera.

Giddugala gabaa gurguddaa tokko yeroo seennu meeshaalee gosa adda addaa kanneen akka uffata kophee meeshaale elektiroonisi fi meeshaalee manaafi nyaataa garagaraa bakka tokkotti argachuu ni danda'ama. kunis maamiltoonni bakka adda addaa deemuun yeroo isaanii akka hin gubne isaan gargaara.

Deeggartoonni ispoortii gahee guddaa qabu. garee isaanii deggaruun kaka'umsa atileetotaa kennuu fi haala gammachuu qabu uumuun isportii daraan midhagaa taassisu. Haa ta'u malee deeggarsi kun kabajaa fi nagaa eeguu qaba.

qintaabonni uffata aadaa oromoo qulqullinaa fi dizaayinii ammayyaa wolitti fidanii gurguran yeroo amma baay'ee babalachaa jiru uffanni aadaa keenya calqe inummaa fi seenaa wantaeef namoonni guyyaa jilaa eebbaa fi ayyaan errachaa uffachuuf fedii guddaa qabu

gabaan intarneetii baballachuun isaa dargaggoota hedduuf carraa hojii uumeera hojiiwwan akka dijitaal maarkeetingii suuraa kaasuu barreeffama beeksisaa qopheessuu fi tajaajila dhi'eessii ykan deelivarii irratti barba’uun dargagoonni galii gaarii argachaa jiru kunis jireenya dargaggootaaf ooyyeesseera

Yeroo maallaqa nama biraatiif erguu barbaannu aappii Baankii fayyadamuun lakkoofsa herreega nama sanaa galchuu qofaan battalumatti maallaqni sun herreega keenya irraa hir'ifamee gara abbaa herreegaa nama nuti erguufii barbaannu sanitti akka darbu taasisa. Kunis maatii gargaaruufi daldalaaf baay'ee mijataadha.

Guddinni magaalotaa saffisaan dabalaa dhufuun isaa fedhii manneen jireenya akka dabalu taase seera mootummaa fi dhaapili'een dhuunfaa piroojektoota gudguddoo ijaaruun fedhii kana guutuuf carraakaa jiru garuu ammaiyyuu lakkoofsi namoota mana barbaadanii fi manni ijaaramee jiru walgitu hin jiraatu.

Abbootiin qabeenyaa manneen isaanii yeroo yeroon suphuu fi haaroomsuun baay'ee barbaachisaadha mana dulloome haaroomsuun halluu dibuu fi piiphaa isaanii suphuun manichi yeroo dheeraaf akka turu taasisuu bira darbee yeroo gurguramu yookaan kireeffamu gatii gaarii akka baasu taasisa.

Mana ofii gurguruun adeemsa ofeeggannoo barbaatuudha gatii gabaa yeroo sanaa beekuu mana qulqulleessanii qopheessuu fi beeksisa ga'aa baasuun barbaachisaadha akkasumas namoota dhuguma bituu barbaatan adda baasanii haasorsiisuun yeroo fi dadhabbii namaa qusata.

itioophiyaa keessatti keessattuu miidiyaalii hawaasaa kan akka telegiraamii feesbuukii akka madda-bittaa intarneetii guddaatti tajaajilaa jiru dallaltoonni chaanaalii mataa isaanii binachuun suuraa figatii meeshaa irratti maxxansu maammiltoonis karaa keessaa imbooksiidhaan walqunnamuun bittaa fi gudgurtaa raawwatu

daldaltoonni xi xiqqaan meeshaa gudgurtaa isaaniif barbaadan suuqii jumlaan qaamaan deemuu mannaa karaa intarneetii jumlaan ajajuu danda'u kunis baasii geejjibaa fi yeroo isaanii gubuu hambisuun bu'aa daldalaa isaanii akka guddisan isaan gargaar kunis diinagdee biyyaa fawuyeesoo keessatti ga'ee guddaa qaba

sirni gabaa qabeenyaa biyya tokko keessatti utuu baadii nagdeeti jennee waamuu dandeenye kunis bakka itti namoonni maallaka qaban gara investimattiitti jijjiiran akkasumas dhaabileen gurguddaan maallaka hojii isaaniif barbaadanitti arkatanii dha halumaagalatti gabaan kun rikicha namoota qusataa qabanii fi abbootii qabeenyaa wal qunnamsiisuu dha

Inshuraansii jechuun maallaqa xiqqoo yeroo yeroon kaffaluun sodaa yookiin balaa guddaa tasa nu muudachuu danda'u maallaqaan of irraa ittisuuf yookiin hirr'isuuf waliigaltee dhaabbata inshuraansii waliin goonu dha. kunis nagaenya faayinaansii keenyaaf baay'ee murteessaadha.

konkolaataa tajaajila kenne tokko osoo hinbitiin dura ogeessa makaanika yookaan garaa jitti geessuu sakkateensa teeknikaa gochuu n derkama kunis mootora fuuree girbooksii fi qaamolee biroo sirritti hojjechuu isaanii mirkaneeffachuu kangargaaryoo ta'u kasaaraa boodaa jalaa nama olcha

kanaan dura abbaa qabeenyaa ta'u kan danda'u namoota muraasa qofa ture amma garuu gabaa qabeenyaa kanaan namni fami iyyuu hamma maallaqaa qabuun aksiyoonna bitatee abbaa qabeenyaa ta'uu danda'u kuniis qabeenyi biyya harka namoota muraasaa qofaatti akka hin kuufamnee fi gargaara

Baankii fi waldaaleen gamtaa meeshaa hiyyummaa ittiin waraananidha. Carraa hojii uumuu fi galii fooyyessuun jireenya hawaasa biyya tokkoo jijjiiruu keeessatti gaheen isaanii cimaadha.

biyyoota gurguddoo keessatti kaafeewwa nammayyaa babalachuun isaanii haala jireenyaa dargaggoota irratti dhiibbaa uumeera bakka kana ta'anii keek gosa adda addaa fi buna maakiyaatoo dhuguun akka aadaatti fudhatameera haalli teessumaa fi muuzikaan bakkasanaa miira dargaggummaa kan hawwatuudha

Gama hawwaasummaa fi walitti dhufeenyaatiinis ispoortiin faayidaa guddaa qaba. Taphoota gareen taphataman keessatti namoonni waliin hojjechuu, wal gargaaruu fi kaayyoo tokkoof qabsaa'uu baratu. Kunis dandeettii hoogganamummaa, walitti amanamummaa fi wal kabajuu cimsa.

magaalota gurguddoo keessatti applikeeshinoonni nyaata ajajuuf gargaran baay'echaa dhufariiru namni tokko mana nyaata jaallatu irraa nyaata barbaade filachuun gatii nyaataa fi gatii dhi'eessii kaffalee dagiiqaa muraasa keessatti nyaanni hoo'aan bakka inni jiru akka dhufu taasisuu danda'a

Aappii baankii buufachuuf yookaan daawolodi gochuuf googil pileestoor ykn aappistoor fayyadamuuin barbaachisaadha. Aappiiwwan sobaa kanneen odeeffannoo keenyaa atuuf kopaayiin irraa ofeeguuf maddi aappichaa argan ofeeggannoon ilaaluun barbaachisaadha. Kunis hattootaaf karaa gabaabaan akka hin saaxi lamneef nu gargaara.

dhaabbileen daldalaa gurguddoon inshuraansii malee sochoo'uu hin dandaanne sababiin isaas meeshaan daldalaa yoobatii dhukaan hatame kasaaraa guddaa keessa waan seenaniif inshuraansii warrii daajadii isaanii itti fusissa akka kabaatufi hojjetoonni isaaniis hojii akka hin dhaamne godhuudha

giddu galoonni gabaa keessattuu kanneen oomisha qonnaa irratti xiyyeeffatan fayyina hawaasaatiif baay'ee barbaachisoodha qonnaan bultoonni oomisha akka kuduraa fi muduraa akkasumas midhaan nyaataa gosa garagaraa kana gabaa fidanii gurguruun hawaasa nyaata qulqulluu fi dhiyoo akka argatu taasisu

yeroo dhiyoon asitti mootummaan konkolaataa elektirikii jajjabeessaa waan jiruuf gabaa keessatti konkolaatonni kunnien baay'inaa mul'achaa jiru konkolaatonni elektirikii boba'a waan hin barbaanneef baasii hirrisuu fi qilleessa naannoo faaluu dhiisuun filatamaa ta'aa dhufaniiru

Yeroo dhihoo asitti manneen nyaataa ammayyaa cinaatti kanneen nyaataa aadaa Oromoo qopheessan baayyachaa jiru. Nyaatawwan akka marqaa, caccabsaa fi hancootee dhi'eessuun eenyummaa ofii kabajuu fi nyaata qabiyyee sirrii qabu argachuuf nama gargaara. Kunis aadaan nyaata keenyaa akka hin banne taassisa.

konkolaataa tokko bituun dura seenaa isaa qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaa dha konkolaatichi kanaan dura balaa cimaa geessisee kan beeku yoo ta'e ykn rakkoo seeraa kan qabu yoo ta'e ragaa kana qulqulleeffachuun rakkoo ful dura mudachuu danda'u hambisuuf nama gargaara.

Faayidaan guddaan aappii baankii fayyadamuu keessatti argamuu yeroo fi humnaa qusachuu kessaati tajaajiilaa baankii argachuuf hiriira dheeraa dhaabachuu osoo hin barbaachisin yeroo kamiyyuu saatii 24 buutuu manaa ofii taayanii tiraanisjaakshinii barbaadan raawwachuu ni danda'amaa.

Gidduugaloonni gabaa namoota hedduudhaaf carraa hojii uumu daldaltoota fi hin taane namoonni meeshaa fi'anii buusan waardiyoonni eegunsa taasisan akkasumas namoonni qulqullina irratti hojjetan bakka kana irraa galii argachuun jireenya isaanii geggeeffatu kunis diinagdee biyyaa saffisisuu keessatti ga'ee olaanaa qaba.

aappiin baankii tajaajila isteetmentii yookiin galmee sochii maallaqaa herrika keenyaa laalchisee waggaa yookiin ji'oota hedduu duraa nuu dhi'eessuu danda'a kunis sababa daldalaa yokn sababa se'eraattiif galmee barbaade hunda dafnee aappii sana keessaa buufachuu ykn daawlo guchuuf nu gargaara akkasumas hojii bulchinsa yeroo baankii keessa ture baay'ee nu salpisa

gatiin lafaa yookaan mana jireenyaa bakka'inni itti argamu irratti hundaa'ee garaagarummaa guddaa qaba fakkeenya affanneen daandii guddaa irra jiran kanneen mana barumsaa hospitaalaa fi gabaatti dhieenya qaban yeroo hunda gatiin isaanii qaaleid sababiin isaaf jireenyaaf baay'ee micaa waan ta'ef

namoonni hojii guyyaa isaanii osoo hin jalkabin dura ganama gara manlee nyaataa dimuun barmaadha nyaataa akka fuulii fi caccabsaa nyaachuun humnaa fisiyaana guyyaa guutuu isaan barbaachisu argatu mana nyaataa ganama bariiba namuo argachuun hojjattootaaf carraa guddaadha akkasuma yeroo isaanii isaaniif qusata

Dhaabbileen riilisteetii gurguddoon magaalota keessatti manneen ammayyaa ijaaruun gurguraa jiru dhaabileen kunneen kafaltii yeroo dheeraa fi tajaajila guutuu kan dhi'eessaiyyoo ta'u namoota biyyaalaa jiraatanii fi biyya keessa jiraataniif carraa abbaa manaa ta'uu babal'isanii jiru.

Waliigalteen inshuraansii yeroo baay'ee waggaa tokkoof kan ture yoo ta'u waggaan sun dhumuu isaa dura deebisanii haaroomsuun dirqama. Yoo guyyaan isaa darbee fi balaan uumame dhaabanni inshuraansii kaffaltii raawwachuu dirqama waan hin qabneef guyyaa isaa eeguu kaffaltii raawwachuun barbaachisa.

Nageenyi aappii baankii maallaqa keenya eeguuf furmaata cimaa qaba. Sababbiin isaas dhaabbileen baankii hundii odeeffannoo herreega uummataa eeguuf sirna inkiriipshinii yookaan icciitii eeguu cimaa fayyada. Kanaafuu namoonni seeraan ala yookiin hattoonni odeeffannoo keenya hatuuf carraan isaanii baay'ee dhiphaadha.

yeroo bakka jireenyaa fi naanno nageenyi naannoo sanaa dhimma jalqaba ilaalamuu qabu naannoo hanni hin jirre ollaa wal jaalatuu fi tasgabbiin jiru keessa jiraachuun sammuu namaaf nagaa kan kilminoo ta'u ijoollee guddisuufis iddoon akkanaa iddoo filatamaa ta'ee arga

Aadaa gabaa keenyaa keessatti gatii irratti walfalmuun ykan waliigalteen beekamaa ta'uus butikonni ammayyaa tokko tokko gatii dhaabbata ameeshaa irratti hmaxxansuun ojjetu kunis maamilli tokko battalumatti gatii madaalawaa ta'e kaffalee osoo hin madheetin akka bitatu taasisuun yeroo namaa nii qusata.

tajaajila manneen nyaataa irraa argamuuf kaffaltiin kafalamu qulqullina tajaajilichaa kan gitu ta'uu qabu maammiltoonni gatii qaalii kaffaluuf fedhii kan qabaatan yoo nyaani sun dandhama addaa qabaatee fi tajaajillii isaa kan nama gammachisu te'e qofaadha gatiin madaalawaan daldalaaf bu'uraadha

torbaanitti al tokko maatii walqabatanii mana nyaataa deemuun hariiroo maatii cimsuuf carraa gaariidha. ijoollee yeroo abbaa fi haadha isaanii waliin nyaata mi'aawwaa nyaatan sammuun isaanii ni boqata. manneen nyaataa bakka tapha ijoollee qaban immoo caalatti filatamoo dha. kunis maatiin gammachuu guutuu akka argatan isaan gargaara.

kaampaaniin tokko waggaa keessatti hojii daldalaa hojjatee bu'aa yoo argate du'aa sana irraa abbootii aksiyoonaatiif kootani kaffala kaffaltiin kunis dividenti jedhama namoonni baay'een maallaka isaanii gabaa qabeenyaa irraa kan ka'aniif kaffaltii waggaa kan argachuu fi galii dabalataa akka isaaniif ta'uuf

Baankonni biyya keenyaa hedduun aappii isaanii irratti tajaajila maallaqa gara baankii biraatti erguu akkaawunti tu akkaawunti tiraansfer ni kennu fakkeenyaa fi baankii daldalaa Itoopiyaa irraa gara baankii awwaa sh yookaan baankii hojii gamtaatti erguun salphaa ta’eera kunis waliigaltee fayyadamtoota baankii fooyyeesseera

Dhaabbileen inshuraansii gaaffii kaffaltii yokaan kileemii dhihaatu hunda of eeggannoon qoratu kunis namoonni tokko tokko sobaan balaa uumanii maallaqa argachuu fi waan danda'afu ragaa sirrii ta'e qofa irratti hundaa'uudhaan kaffalu kunis sirni sun amanummaa akka qabaatu taasisa.

namoonni konkolaataa yeroo bitan haala mootaraa qofa soo hin taane miidhagina alaa bifa isaaf xiyyeeffannoo kennu. halluu isaa kan hin qunca'in qaamnii isaa kan hin rukutaminii fi keessii isaa qulqulluu ta'uun gatii isaa konkolaataa sanaa murteessuu irratti ga'ee guddaa qabu.

bittaa intarneetii babalisuu keessatti kaffaltiin dijitaalaa ga'ee olaanaa taphata tajaajiloonni akka teelee birrii fi baankiin mobaayilii namoonni maallaqa callaa osoo hin gabatin bakka jiran ta'anii gatii meesshaa ajajan sanaa daldalaadhaaf erguu akka danda'an haala mijjeesseera

Baadiyyaa keessatti amma iyyuu manneen aadaa margaan dhokke fi mukee irraa ijaaraman bal'inaan jiru manneen kuniin qilleensa naannoo sanaaf mijataa kan ta'iyyoo ta'u aadaa ijaarsaa abbootii keenya kan calikkisanii fi baasii xiqqaan kan ijaarramanii dha manneen akkanaa kun jireenyaaf baayyee bareedaa dha.

nageenya maallaqaa eeguuf jecha bittaa fi gurgurtaa konkolaataa yeroo baay'ee kaffaltii baankii ykan cpo dhaan raawwatamu kunis gurguraan maallaqa isaa sirratti argachuu isaa bitaanis dagaa kaffaltii seera-qabeessatee argachuu isaaf mirkaneessaa gaarii dha

namoonni gabaa kana irratti hirmaachuu isaanii dura waa'ee faayinaansii fi akkaataa gabaan kun itti hojjetu barachuun girqama hubannoo gaa osoo hin qabaatin miiraa fi oduu namoota qofaan deemuun maallaqa ofii balaafsaaxilu waan ta'eef of eeggannoo guddaa godhuun baay'ee barbaachisaa dha

naannoon jireenya tokko guutuu kan jedhamu yoo buuraalee misoomaa guutuu ta,e qabaateedha bishaan qulqulluu ibsaa daandii fi dhiheessiin intarneetii jiraachuun isaa gatii mana sanaa kan dabalu yoo ta'u jiraattonni naannoo sanaas jireenya qananii akka jiraatan isaan taasisa.